Kostola ndjoka yoAvo oto vulu walandako iinima yoye mbyoka wapumbwa, shampa wa landako iinima yoye ndjoka wapumbwa oto pewa ne empete opo wu vule okwiisindanena wo iinima yilwe.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi gandja omapandulo ku Anna van der Merwe . Okwali alongitha okakalata ke kombaanga okulanda iilandomwa mositola .

Momatungilo mono gomalandithilo ngaashi moWindhoek moWernill ohamu kala mu udha uunene tuu ethimbo lyomutenya, oshoka kehe gumwe ohayi koositola hoka a ka konge oopumbwe dhe.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo nangele moshilongo kamuna oshimaliwa nena neliko lyoshilongo olili pevi onkene nangele omuntu kena oshimaliwa omuntu ngoka oha upu nuudhigu.

Oshimaliwa osho oshinima shimwe shoka shina oonkondo nangele omuntu kena oshimaliwa nena oha hupu nuudhigu. Oshimaliwa ohashi longithwa oku kandula po oompumbwe dhetu, oku landa iikulya nomagadhi.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kwashilipaleke noku tseyithile oshigwana kutya ngele owalongo nuudhiginini yo otayi kukwathele nokakalata koye komapungulilo gombaanga.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo uutemba. Uutemba mboka woku iyogela koonyala. Uutemba mboka ohawu kala wa hongwa nawa nuunkulungu nonuukeka.

Oshimaliwa osha simanekwa lela miilongo ayihe. Iimaliwa ohayi pinga kanithwa nee ngele to ka talelapo koshilongo shaantu, owuna oku pinga kanitha sho koshilongo shaayeni.

Opuna iitafula mbyoka ya longwa miipilangi no hayi kala tayi monikwa ne nawa, niipundi yawo ohayi kala ne ya tulwa pooha noshitafula mpoka, nokombanda yoshitafula ohaku longelwa ne esipili eyelele.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yo kiilongo yi ili. Nokiilongo mbyoka yaEuropa ohaku longithwa oshimaliwa shoka hashi ithanwa euro, na oya yooloka mondando nomo malwaala.

Ombaanga ndjoka yoNedbank otayi hiya aantu opo ya waimine ethigathano lyokutondoka ookilometa ntano sigo omulongo. Opo wu kuthe ombinga methigathano ndika owu na okufuta oondola ethele nomilongo ntano dhaNamibia.

Ombaanga ndyoka yoBank Windhoek, oyeyapo nomukalo omupe gwotuma oshimaliwa. Totumu owala oshimaliwa tashi zi kongodhi yoye totumine omuntu gumwe iili, ye tananako oshimaliwa kehe mpoka e li puna okashina kombaanga yoBank Windhoek kokunanwa iimaliwa.

Iimaliwa oya simana lela kehe pamwe. Nongele toyi miilongo yaantu toka talela po nena owu na okupingakanitha oshimaliwa shomodhilongo shoye noshimaliwa sho moshilongo moka wu uka opo wu vule okukalongitha iimaliwa yomoshilongo moka.

Iilongo ayihe oyi na iimaliwa ya yooloka kiimaliwa yiilongo iikwawo, ngaashi kiilongo mbyoka yaEuropa ohaku adhika oshimaliwa shoka hashi ithanwa oEuro noshimaliwa shika oshi na ongushu yi li pombanda.

Ope na omahala ngoka gomalandithilo mono hamu landithwa iikulya. Momahala mono ohamu kala ne mu na iipundi niitafula yokulila uuna omuntu al landa iikulya ye.

Aantu mbono ye na uunongo woku honga iipilangi. Ohaya hongo mo uusikopa nuunima mboka woku tentekela iinima na oha ye wu payinda .

Moositola ohamu kala mu na oolaka. Moolaka omo hamu kala iilandithomwa. Ohamu kala nee iinima ya yooloka, ohamu kala iinima ngaashi omakende gomalovu gapakelwa omaludhi nomaludhi.

Ombanga ndjoka ya Bank Windhoek oyina omathigathano moka twii sindanene oondola omayovi omulongo.

Moositola ohamu kala oolaka ndhoka hadhi kala dhapakelwa iinima ya yoolokathana, owutya tuu iikulya, omagadhi gokugwaya, oothewa, niinima wo yokunwa nokuteleka.

Ombaanga ndjoka yoFNB ihayi kala owala yina omakwatho gokupungula iimaliwa yaantu, ihe ohayi yambidhidha muudhano ngaashi wokatanga komokambamba.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji. Opu na oositola ndhoka hadhi landitha owala iinima yiikulya niikwatelwa yopomalugo. Ohamu adhika nee iikulya ngaashi oohoolosa , uunamunate, oomboloto , oosuuka nosho tuu.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa, ohayi gandja omakwatho gokuyambidhidha etanga lyokoompadhi ngaashi ya li ya gandja omakwatho koKeetmanshoop.

Moositola ohamu adhika iinima ya yooloka. Nakehe omuntu oha yi kositola a ka konge oompumbwe dhe, ye ta futu iinima ye nokonima oha shuna kolukalwa lwaandjawo.

Aantu mboka yena uunongo woku honga iipilangi niiti ohaya ningi mo iitaafula mbyoka iiwanawa niipundi Niinima yawo mbika ohaya kala nee ta yeyi landitha yeyi tula kooha dhopate

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya ningi mo omatyofa, iipundi mbyoka yi li ya simanekwa methimbo lyongaashingeyi. Ohaya landitha omatyofa gawo ngaka, opo ya vule okumona iiyemo yokwiiyambidhidha moonkalamwenyo dhawo.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Niimaliwa yomiilongo yimwe yenenevi Europa ohayi ithanwa taku tiwa ooEuro. Oya yooloka nee mondando, momalwaala nokomathano ngoka ga thanekwa kombanda yago.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana, otayi tseyitha kutya ngele oho longo nuudhiginini nombaanga nana nombaanga otayi ku kwathele opo wu vule oku eta po nokupatulula ongeshefa yoye.

Iimaliwa oya yoolokathana. Opu na iimaliwa mbyoka yomafo, po opu na iimaliwa mbyoka iikukutu yiitenda, naantu oya simaneka unene iimaliwa yomafo.

Opu na aantu mboka ye na uunongo wokulonga niipilangi. Oye na oofabulika dhawo dhokulongela iikwapilangi haa ningi oosikopa noombete.

Ombaanga ndjoka yolwaala olumbulau, yedhina Standard Bank, ombaanga yimwe ndjoka hayi gandja omakwatho moshigwana; ngaashi omakwatho gokupungula nokutuma oshimaliwa. Ombaanga ndjika ohayi gandja wo omikuli.

Mositola ohamu kala muudha unene moositola dhono dhiikutu ohamu kala mu udha komaandelo ngele omwedhi gwa sa oshoka aantu oha ye ya oku landa iikutu yawo ngano noomeme oye hole oku ya oku landa uundjato wo ko mapepe.

Oombanga ndjoka yoWesbank otayi landa paife ohauto yoye ohauto ndjono takala toyi futu mefudho muule womwedhi ndatu

Ombaanga ndjoka yo Bank widhoek oyandulukapo epandja epe ndoka hotula mongodhi. Epandja ndika ohokalako totala omayalulilo goye kombaanga ,otovulu woo wagwedhela uuyelele woye wopaumwene.

Ombanga ndjoka yatango pashigwana ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa ohai gandja wo okwatho galwe ngaashi wo yali yagandja omakwatho kehangano lyokinda yaanona.

Ombaanga ndjoka yoNedBank oto vulu okukutha ko omukuli opo wu kiilandele iinima yoye ngaashi: ongodhi yopeke, omambako nokompiuta yopaumwene.

Pomahala mpoka ha pu landithilwa iinima oha pu kala pu udha unene tuu ethimbo lyomutenya. Oha pu landithwa nee iinima ngaashi iizalomwa naantu ohaye ya okukonga iinima yawo.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho yayooloka kiimaliwa yiilongo yilwe, okutya omolwaala okutya okomafano ngoka geli ko. Oshilonho shoka shaTanzania oshi na oshimaliwa shefo shooshilingi eyovi limwe.

Opu na aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi. Aantu mbono ohaya ningi mo nduno iitaafula iiwanawa niipundi taye yi landitha po.

Ostola ndjoka yo Bank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana opo yaye methigathano ya vule okwii sindanena oondando dhoku landa iinima mostola dhongushu $2000 kehe gumwe.

Momatungilo ngoka giipindi ohamu kala mu udha unene ngaashi pethimbo lyomutenya. Oto adha nee aantu yamwe oye li pombanda yamwe oye li pevi, yo yamwe otaya ende komapaya.

Ano mbono yena uunongo wokuhonga iipundu niipilangi, ohaya ningi iitafula niipundi miipilangi taya tula ko omagulu ngoka giitenda hagakala ga fikililwako.

Opu na uutaafula mboka uuwanawa hawu kala tawu adhima nuutaafula mbuka ohawu adhika moondunda moka hamu kundilwa aayenda nenge moombelewa ndhoka hadhi gandja omayakulo moshigwana.

Ombaanga yaVenduka oyi na ethigathano moka to isindanene okakalata kokunwetha omahooli kongushu yoodola dhaNamibia eyovi limwe (N$ 1000).

OBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana kutya, ombaanga kayi na esiku yi ku pule oshimaliwa, opo wu vule okunana ko iimaliwa komayalulo goye gombaanga.

Mondunda moka ha mukindilwa aayenda nenge moka ha muyakulilwa aatalelipo ohamukala muna iitaafula niipundi, iitaafula mbyono oha yikala nee yayela.

Ombanga ndjoka ya Bank Windhoek oyeya po nepandja limwe epe ndyoka to longitha mongodhi yoye, ndyoka hali dhimbulula oshipala shoye opo li kupe epitikilo wutale omayalulilo ngoye goombanga mongodhi yoye.

Opu na oositola ndhoka nkene dhi li po ohadhi landitha owala iizalomwa. Aantu ohaya yi ko nduno ngele ya mono oondjambi dhawo ya ka konge iizalomwa yawo.

Oshimaliwa osho oshinima sha simana muuyuni awuhe. Nangele to yi mositola ndele owa hala oshipumbiwa shontumba owu na okushi landa noshimaliwa pomashina.

Iimaliwa oya simana muuyuni auhe na kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yo koshilongo shimwe shiili, niimaliwa ohayi ya yooloka mo mwaalala nomungushu osho wo mondanda.

Ngele to yi kiilongo yaantu nena owu na okupingakanitha oshimaliwa sho moshilongo shaandjeni noshimaliwa sho moshilongo moka to yi. Iimaliwa mbika ohayi kala ya pakelwa muundumba.

Oositola dhoku landitha iinima ngaashi omagadhi noothewa, ohamu kala mu udha. Ohamu kala mu udha unene tuu oomeme, oshoka oomeme oye hole iinima yomiipala.

Ositola ndjono yoAvo oto vulu okwiilikolela iinima yoye iiwanawa noyongushu. Oto vulu wiilandelako owili yoye yokoshikesho ndjoka hayi thindwa . Ngoye oto vulu wo wiilandelako ongodhi yoye yopeke.

Opu na iipundi mbyoka ya longwa nawa lela, niipundi mboka ohayi adhika moondunda moka hamu kundilwa aayenda nenge moombelewa moka hamu gandjwa omakwatho gopashigwana.

Uuna toyi kiilongo yaantu nena owa pumbwa okupingakanitha iimaliwa yokoshilongo shaandjeni niimaliwa yomoshilongo moka wu uka opo wuvule oku keyilongitha moshilongo moka toyi.

Oshimaliwa osho shoka hashi monikwa muuyuni awuhe. Nongele omuntu ena oshimaliwa oha kala anyanyukwa nawa oshoka ota vulu okulanda noku kandulapo oompumbwe dhe.

Aantu ngele yena iimaliwa ohaya kala yuuvite nawa. Iimaliwa ohayi kala ne yamangwa nuukenya etayi pakelwa muunduba. Oshimaliwa osha simanekwa nayi sho oshili osho eliko lyoshilongo.

Moondunda moka hamu kundilwa aayenda ohamu kala mwoopalekwa nawa muna iipundi mbyoka haku tiwa omatyofa niitaafula iiwanawa nenge moombelewa moka hamu yakulilwa aantu oompumbwe dhoshigwana.

Oshimaliwa osha simanekwa lela muuyuni awuhe nuuna omuntu e na oshimaliwa nena oha kala anyanyuka nuuna to yi kositola e to landa iinima yoye oho ka futa iinima yoye mbyoka peshina lyomafutilo.

Ngele to yi kiilongo yaantu manga inoo pita poongamba owuna okupingakanitha oshimaliwa shomoshilongo shaandjeni noshimaliwa shomoshilongo moka wuuka opo wu vule okukalongitha iimaliwa moshilongo moka wuuka.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iipilangi ohaya ningi uusikopa woku pungula iinima ngaashi uukopi nuuyaha. Aantu mbaka ohaya ka landitha nee uusikopa mbuka opo ya vule yi ilikolele mosha.

Oshimaliwa osha simana muuyuni auhe, nongele omuntu tayi a katalelapo iilongo yilwe sho tapiti poongamba okuna okupingakanitha oshimaliwa sho moshilongo shaandjawo noshimaliwa sho moshilongo moka uuka opo a vule ku keyilongitha.

Ngele toyi moositola omuna uutenda mboka hawu kala posheelo wathikama, uutenda mbuka owatulwapo wuna omangenete gokutala aantu mboka hayayi mositola yakakuthe iinima yawo, aantu mboka inaaya hala okwiilongela kuyoyene aafuthi.

Ombaanga yoNedbank otayi lombwele oshigwana, opo shi longithe okakalata kasho kombaanga okulanda iinima moositola, opo shi vule okuya methigathano lyoku isindanena N$ 5000.

Ombaanga yoFNB otayi tseyithile oshigwana opo shi tseye uuyelele mboka wombaanga inaashi pumbwa okugandja komuntu gumwe iili, sho shi kale shi na uunongo mokukeelela uulunga wiimaliwa.

Ombanga ndjoka yoStandard Bank ohayi thikama tayi yi kaantu yi ka gandje uuyele ngaashi kwali ya thikama e tayi yi koshiputudhilo shoka shopombanda shaUNAM yi ka gandje uuyelele kaalongwa.

Opena iipundi yimwe mbyoka ya hongwa miiti ashike itoti oshiti sha hongwa oshoka iipundi mbyoka ohayi monikwa nawa. Iipundi mbyika ohayi kala ya hongwa ne kaantu mboka yena uunkulungu.

Mongashingeyi omuntu ngele wa yi kositola wu ka lande iinima yoye ndele ino hala okuya momikweyo, opu na okashina hoka to vulu oku ka longitha okudhengitha iinima yoye ngoye to futu owala pokashina mpoka ngoye to yi kegumbo.

Ombaanga ya Nedbank ohayi kala nomathigathano ogendji ngaashi gokuteleka okapana, naangono eya puutango oha pewa omayovi omulongo, omutiyali oha pewa omayovi ga heyali nomutitatu oha pewa omayovi gatano.

Momapandaanda ohamu adhika aantu mboka haya kala taya landitha iinima yayo. Ohaya kala taya landitha iinima ngaashi omayapela, omalemune, omabanana, omatama noonyanga.

Moositola ohamu adhika oolaka ndhoka dha pakela iinima yomaludhi nomaludhi ngaashi oohoolosa, oonamunate, iikulya nakehe tuu shimwe shoka wa pumbwa.

Kehe oshilongo ohashi kala shina oshimaliwa shasho sha yooloka kiimaliwa yiilongo yilwe. Iimaliwa ohayi kala ya yooloka ngaashi momalwaala nomoondando nokomafano ngoka haga tulwa kombanda yoshimaliwa. Komafano ngoka haga tulwa kombanda yoshimaliwa ohaku tulwa omafano nande ogaaleli yoshilongo.

Oshimaliwa osho oshinima shoka sha kwata iilongo ayihe nosha kwata aantu. Oshimaliwa ohashi kandula po oompumbwe dhaantu, nongele omuntu e na oshimaliwa, oha kala a nyanyukwa lelalela.

Ombaanga ndyoka yoNedbank otayi vulu okukukwathela omukuli ngoye to kiikongela oshitukutuku shoye shoka wahala ngoye toya wuka fute iimaliwa yaantu mbika nale ashike otoyi futu kwagwedhwa iishoshela yontumba yombaanga.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iipilangi. Naantu mbono ohaya hongo mo nee uusikopa wokupungulila iinima. Muusikopa mbuno ohamu tulwa nee nee iinima ngaashi uukopi nuuyaha nosho tuu iinima yilwe.

Mositola ohamu adhika iinima oyindji kehe uunene ompumbwe ndjoka wa pumbwa otoyi adha mositola naantu ohaayiko nee ngele ya mono iiyemo ye kiikongele oompumbwe dhawo mositola moka .

Ngele toyi kiilongo yaantu owuna okupingakanitha iimaliwa yomoshilongo sheni niimaliwa yomoshilongo moka wu uka, opo wuvule oku ka longitha iimaliwa yomoshilongo moka. Opuna iilongo mbyoka hayi kala yina ongushu yiimaliwa yili pombanda.

Ombaanga yotango yopashigwana oyeyapo nomukalo omupe, mono ya nduluka po uukalata wombaanga hono haku kala kuna oshimaliwa shoye, nokakalata hoka oto ka longitha kehe pamwe okulanda iipumbiwa yoye, kehe mositola.

Uuna kmuntu tayi koshilongo taka talela po okwa pumbwa oku pinganekitha iimaliwa yomoshilongo shaandjawo noyomoshilongo hoka uuka opo avule ekeyi longithe

Iimaliwa oya simana miilongo ayihe muuyuni, na kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yiilongo yilwe. Okutya omondando, okutya omolwaala no kwaashoka shiliko.

Aantu mbono haya hongo iitaafula niipundi miipilangi ohaya ningi mo iitaafula iiwanawa lela, nokombanda yiitaafula hoka ohaya ningile ko esipili ndyoka lyekende.

Ombaanga ndyoka yoBank Windhoek, oyeya po nomukalo omupe gwokutuma oshimaliwa. Oshimaliwa ohashi tumwa owala kongodhi, ngoye toke shi nanako kehe pamwe mpoka wuli, kokashina kiimaliwa.

Mositola ohamu adhikwa iikulya oyindji ngaashi ooyolosa dhokunwa, oonamunate oshowo iikunwa yilwe niikulya ya yoolokathana omaludhi nomaludhi.

Omatyofa iipundi ya simanekwa mongaashingeyi, oshoka omatyofa ogo ha ga adhika pomahala mpoka ha pu kundilwa aayenda, nenge mpoka aantu ha ya gongala.

Ombaanga yobank Windhoek oye ya po nomukalo omupe, ngoka hagu longithwa okutula oshimaliwa koompungulilo dhombaanga ta longitha okashina kopondje kiimaliwa.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana kutya , longitha okakalata koye kombaanga okulanda iinima opo wuvule okuya methigathano lyokusindana oshitukutuku shoye.

Ombaanga yo Nedbank otayi londodha aalongithi yawo opo ya kale ya kotokela ookalyamupombo mbono haya dhengele aantu ya hala oku kengelela aantu nenge aalongithi yawo opo ya kale ya kotokela ookalyamupombo mbono haya dhengele aantu yahala oku kengelela aantu iimaliwa

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo uutafula iiwanawa. Ohaya vulu wo okuninga mo iipundi mbyoka ya simanekwa mongashingeyi ha kutiwa omatyofa, iipundi mbyoka oyi na ondilo shinene.

Ombanga yoStandard bank ota yi gandja omapandulo kutate Martin Jeckonia ngoka a li iisindanene ohauto ye yoGT6.

Ombanga ndjono yoBank Windhoek otayi tseyitha omusindani ngoka ali isindanene oshimaliwa kongodhi edhina lye Veronica Hill.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iitaafula mbyoka iiwanawa niitaafula mbika ohayi fikililwa omagulu giitenda yafikililwa kumwe nawa.

Ombanga yoNed Bank ota yi kunkulile oshigwana opo shi kale sha kotoka mokudhimbulula kutya aantu mboka haya kengelele aantu iimaliwa yawo oyeni.

Omatyofa mongaashingeyi oga simanekwa oshoka moondunda moka hamu yakulilwa aayenda omatyofa ngaa ha gaadhikwamo, oshowo moondunda moka aakwanezimo haya hungili ngele taya tala olaadiyo yomuzizimbe.

Ngele toyi moshilongo shaantu owuna okupingakanitha iimaliwa yokoshilongo shaayeni noyomoshilongo moka wuuka, po opena iilongo yimwe yina ondando yili pombanda yivule iilongo iikwawo.

Opuna iipundi mbyoka yahongwa miipilangi, naantu mboka yena uunongo oyo haya hongo iipundi mbyoka. Iipundi mbyoka ohayi kala tayi monika nawa, naantu mboka yena iimaliwa ohayiilandele iipundi yawo mbyoka.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi tseyithile oshigwana kutya oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga okulanda iinima yoye mositola ndjoka yoNictus ngoye to kuthilwa ko koondando dhiinima.

Opuna omahala ngoka hapu landithwa iikulya . Ohamu kala nuuwanawa nohapu adhika ihe iitaafula niipundi yokukuutumba uuna aantu taya li .

Mongashingeyi aantu ohaya lala koombete ndhoka oombwaanawa, dhina omatalashe gandeka nawa, nohaga tyofo nawa, ndhoka hadhi kala dhina uupundi konima.

Pomahala mpono gomashingithilo nande mpono hapu landithwa, ohapu kala pu udha unene tuu momutenya, oshoka kehe gumwe ohe ya a konge oompumbwe dhaandjawo, ye ta landa iinima ye e ta yi.

Ositola ndjoka yoAvo oyi na ofanditha yomefudho hoka to vulu oku ilandelako ethano lyoye lyokuthaneka , nowili yoye yokoshikesho nokandjato koye komagano.

Mboka yeshi oku longa nawa niipilangi noku yi honga nawa. Oha hongo mo iinima yayooloka. Iinima mbika ohayi hongwa nee etayi konekiswa kumwe. Iiti mbika niipilangi ohayi hongwa iipundi.

Opuna aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi. Moka ohaya hongo mo iinima mbyoka hayi longithwa oku tentekelwa iinima .

Ombaanga yaBank Windhoek otayi londodha aakwashigwana kutya ombaanga kayi na esiku yi ku endelelithe, opo wu vule okutuma oshimaliwa shoye. Kala wa kotoka opo wu keelele uulunga wiimaliwa.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi. Ngele owa adha yeku hongela mo uutaafula mboka uushona miipilangi oto fuuka oshoka ohawu kala tawu monika nawa wo tawu adhima nawa kombanda wa thethengwa.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana opo ya longithe okakalata kawo kombaanga okulqnda nokufuta iinima misitola, opo ya vule ya isindanene sha. Tashi ka kala ko momasiku gaali ga Aguste.

Mositola ndjoka yo Avo, mesiku ndyoka hakutiwa etitano eludhe, ndyoka hali kala ko muNovemba, oto vulu wu ilandele ongodhi yoye ombwanawa yopeke, nomambako gokomakutsi goku pulakena oongalo, nokompiuta yopaumwene.

Iimaliwa oya simana muuyuni awuhe. Eeno, oshimaliwa olyo eliko lyoshilongo nongele oshilongo kashi na oshimaliwa nena neliko lyoshilongo shono olyili pevi lela.

Oshimaliwa osha simanekwa muuyuni awuhe, na ngele toka talelapo kiilongo yaantu owuna okupingathanitha oshimaliwa sho moshilongo shoye, sho koshilongo hoka wu uka.

Uuna toyi kiilongo yaantu, nena owuna oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shaayeni niimaliwa yomoshilongo moka wu uka, shi ikwatelela kondando yoshimaliwa yesiku ndoka.

Ngele toyi koshilongo shaantu owuna okupingakanitha iimaliwa yomoshilongo sheni niimaliwa yokoshilongo hoka wu uka opo wuvule oku kalongitha iimaliwa yomoshilongo moka wu uka.

Opena oositola dhoka hadhi landitha iizalomwa, moositola moka ohamu adhikwa iinima ngaashi oongaku, uundjato woomeme, omapaya gomoombunda naantu oha yayi ko yekiikongele iizalomwa yawo.

Ombaanga ndyoka yaNedbank yolu yala oluzizi ,otayi lombwele oshigwana nkene una okulongitha nokupungula oshimaliwa shoye. Ooperecenta omilongo ntano odhoku landa iinima yomegumbo yasimana ,ompanga ooperecenta omilongo ndatu odhoku iwuvitha nawa nee perecenta omilongo mbali odhoku pungula oshimaliwa shoye.

Moondunda moka aayenda haya kundilwa ohamu kala muuwanawa lela mwa ningwa nawa. Ohamu kala mu na oolamba nomasipili niitaafula wo yokutenteka iinima.

Uuna toka ka talelapo kiilongo yaantu owuna oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo no noyokoshilongo hoka wu uka. Opo wu vule oku ka longitha iimaliwa yomoshilongo moka . Opuna woo iilonga yimwe yina ongushu yiimaliwa mbyoka yili pombanda.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi, miipilangi ohaya hongo mo iipundi mbyoka haya tula omafulafula etayi kala yafa omatyofa opo ngele to kuutumba moshipundi moka ito ehama ehama nande okiikuutumbitho nenge mombunda.

Opu na aantu mboka ye na uunongo nohaya nduluka po iiti mbyoka haye yi hongo nawa e taya ningi mo uunima wokutenteka iinima. Uunima mbuka ohawu tulwa nduno moondunda moka hamu kundilwa aayenda.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank yolwaala olumbulau ohayi thikama e tayi yi kaantu komahala hoka haku kala ku na aantu oyendji opo yi ka gandje uuyelele kombinga yoompungulilo dhombaanga yawo.

Iimaliwa oya simanekwa muuyuni auhe. Oshoka kehe ompumbwe wa pumbwa, oompumbwe adhihe ohadhi kandulwa po owala koshimaliwa, na ngele omuntu ke na oshimaliwa iha kala nande a nyanyukwa.

Moositola ohamu kala muudha oshoka kehe omuntu ohayi koositola akakonge iinima ye mbyoka apumbwa unene tuu ethimbo lyomutenya opo hamu kala muudha lela.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha aasindani yawo yokomwedhi, mboka yali yi isindanena oodola omayovi gaali nomathele gatano kehe gumwe.

Ositola ndjoka yo Avo otayi ku tseyithile opo wu ki ilandele iinima yoye yomefudho ngaashi oowili, okandjato komagamo oshowo okashina kuudhano.

Iimaliwa oyasimanekwa una toyi kiilongo yimwe manga inopita poongamba owuna okupingakanitha iimaliwa yomoshilongo shayeni niimaliwa yomoshilongo hoka wuka opo wukavulu wukeyilongithe moshilongo moka.

Aantu mbono yena uunongo miipilangi ohaya hongomo uunima mboka wo ku tentekela uukopi nenge uuyaha osho wo omambo, ohawu kala wa tulwa moondunda dhoku kundila aayenda.

Ngele toyi kiilongo yaantu poongamba owuna okupingakanitha oshimaliwa shokoshilongo shaandjeni noshimaliwa shomoshilongo moka wu uka opo wu vule okukalongitha iimaliwa mbyoka moshilongo moka wu uka.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka yasimanekwa monena. Omatyofa ohaga adhika moondunda ndhoka dhokuyakulila aayenda. Nomatyofa aantu mboka haye ga galongo ohaya landitha.

Mositola ngele toyi mo ope na pehala mpoka ihapu pitilwa hapu kala owa tulwa iikambekitho, nohayi kala ya tulilwapo opo pu kalekwe elandulathano mositola, aantu ngele ye li momikweyo taya ka futa iinima yawo.

Moositola moolaka ohamu kala muna iinima oyindji lela yomaludhi nomaludhi . Omulandi oha kutha okambamba ihe ta ende moolaka ta kongo shoka apumbwa.

Moositola oha mu kala iilandithomwa oyindji. Ngaashi moositola mono muna iilandithomwa yoku opaleka oomeme miipala, ohamu kala mu udha shinene oshika oomeme oye hole oku landa iinima yawo yomiipala.

Pomahala gomangeshefelo ohapu adhika omayakulo ogendji, po opo woo hapu adhika uushina mboka woku nana iimaliwa. Nongele omwedhi gwasa aantu ohaya kala ya ndumbala puushina mpoka taya nana iimaliwa yawo.

Moositola ohamu kala omashina ogendji gokudhengitha iinima, opo ngele to yi mo ito ningi mo ethimbo wu li momikweyo, oshoka omashina ogendji naayakuli oyendji.

Ositola ndjoka ya Avo otwiilandeleko iinima yoye iiwanawa, otovulu okwiilandelako owili yoye yokoshikesho ngweye otovulu woo okwiilandelako ongodhi yoye yopeke ombwambwa lela.

Ombanga ndjoka yaBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana kutya opo yamono epandja epe lyomongodhi ndyoka to longitha okukala totala omayalulilo ngoye nenge kehe shimwe tashi inyenge ko.

Ombaamga yaBank Windhoek oye ya po nomukalo omupe gokutuma oshimaliwa omuntu to tumu owala oshimaliwa kongodhi toshi tu mine omuntu gumwe ye teshi nana ko pokashina kiimaliwa.

Ombaanga ndjoka yaWindhoek otayi gandja omahalelo yambeko kuVeronica Hill ngoka ali iisindanene oshimaliwa shaye methigathano lyokutuma oshimaliwa kongodhi.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yaasho ya yoloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo. Iimaliwa ohayi kala yayooloka okokutya omondando, omomalwaala nomathano ngoka ngeli ko.

Iimaliwa oya simanekwa muuyuni auhe nongele omuntu ke na oshimaliwa oha hupu nuudhigu. Miilongo mbyoka yaEuropa ohaya longitha iimaliwa mbyoka haku tiwa ooeuro. Oshimaliwa shika oshi na ongushu yi li pombanda.

Oshimaliwa muuyuni awuhe isha simana , shoo osho eliko lyo shilongo. Nangele omuntu kuna oshimaliwa, kuna shoka tovulu okuninga. Nakehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kutya omolwaala.

Aantu mbono yena uunogo woku honga iiti niipilangi oha hongo mo uunima woku tentekela iinima mboka hawu kala wa tulwa kekuma nohawu monika nawa eelela.

Oshimaliwa osha simanekwa apehe nongele omuntu ena oshimaliwa omwenyo gwe ohagu kala guuvite nawa, oshoka ota vulu oku kandula po oompumbwe dhe. Omuntu oha kala nee taya lula iimaliwa mbyoka.

Opena aantu mbono yena oongeshefa dhoongaku . Oha yayi nee komahala hoka haku kala aantu oyendji opo yaka dhike oongeshefa dhawo dhoongaku oshoka iipindi omomeho naantu oha yeya nee taya landa oongaku dhawo.

Ombaanga ndjoka yo Bank Windhoek oyi na omukalo omupe gokutuma oshimaiiwa, omukalo ngono hagu ithanwa taku tiwa o'easy wallet'. To tumine owala omuntu kongodhi e teshi nana ko peshina lyokunana oshimaliwa.

Aantu mbono yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iipundi yokukuutumba. Nokiipundi mbika aantu ohaya gwayeke ko olwaala ndoka oluwanawa lwoku yadhimitha iipundi.

Moositola moka hamu landithwa iinima ngashi oondjato, omakende nosho tuu. Ohamu kala muna uuthano mboka hawu tala mboka inaya hala okwiilongela oshoka otaya vulu okuya mositola moka eta ya yaka.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongomo uutentekelitho mboka hawu tulwa moondunda moka hamu kundilwa aayenda, nenge moondunda moka aakwanezimo haya gongala opo ya tale oradio yomuzizimba.

Pomahala ngoka gomatungilo mpono hapu pindikwa iipindi ohapu kala puudha unene ngaa omutenya. Oshoka aantu oha yeya oku konga oompumbwe dhawo omutenya yo ya vule yashune komagumbo.

Oombaanga yaFNB otayi kwashili paleke kutya paife, otovulu oku pewa ombaapila yoye yoVisa oku endela kongodhi nenge itoyi koombaanga, to longitha owala epandja lyoombaanga ndjoka mongodhi.

Mositola ngele to yi mo, to piti posheelo ohapu adhika uutemba mbono to vulu okulongitha, oku tula iinima ngele to landa iinima oyindji mositola opo shi ku ningile oshipu oku tumba.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji naantu ohayi nee yekiikongele iinima yawo ngele yamono oondjambi dhawo dhoka yalongela komahulilo goomwedhi. Ohaya kala yanyanyukwa noonkondo.

Iimaliwa oya simanekwa miilongo ayihe nongele kuna oshimaliwa kuna shoka tovulu okuninga outya ngaa ngoye otohupu nuudhigu.

Iimaliwa oya yooloka muuyuni nomiilongo. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho nohayi ithanwa omadhina ga yooloka, niimaliwa ohayi kala ya yooloka momalwaala nokomathano ngoka ge li kombanda yiimaliwa.

Ombaanga ndjoka yoStandard bank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa, ihe ohayi vulu oku gandja omakwatho gamwe goshimaliwa komahangano galwe giili ngaashi oMVA fund.

Ombaanga yoNedbank otayi lombwele oshigwana opo shi vule okwiisindanena oondola omayovi N$ 5000 ngele shalongitha oka kalata kawo kombaanga okulanda nokufuta iinima mostola.

Oshimaliwa osho eliko lyo shilongo, nongele omuntu kena oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu, oshoka ko kwiinyenga koye oko shimaliwa wuna oku longitha.

Ombaanga ndjoka yo FNB otayi tseyithile aakwashigwana opo yekiilandele eshina lyawo lyokuyoga ndoka kwali lyina ondando yopombanda ihe paife olyateyelwa pongolo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka, na kehe oshilongo ohashi ithana iimaliwa omadhina ga yooloka, ngashi moshilongo mo Tanzania, iimaliwa ohayi ithanwa ooshilingi. Opuna ne oshimaliwa shoka shoo shilingi omathele ga tano.

Aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo oosikopa. Oosikopa ndhoka ohadhi tulwa nee moondunda mono hamu kundilwa aayenda nenge dhokulala. Ohamu pungulwa iikutu nenge uuyaha.

Ombaanga ndjika yoStandard Bank yolwala olumbulawu ohayi kwathele aantu mokupungula iimaliwa yawo, ohayi kwathele wo aantu omukuli ngoye toya wugufute nale.

Iimaliwa oya simanekwa muuyuni awuhe. Nakehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiilongo iikwawo. Kiilongo mbyoka yili kuEuropa ohaku longithwa oshimaliwa shoka hashi ithanwa oEuro na oshina ongushu yili pombanda.

Ombaanga yoNedbank ohayi kala yina omathigathano goku teleka okapana, moka omuntu ti isindanena oondola omayovi omulongo, noondala dhika ohadhi yi ne komuteleki dhingi gokapana.

Aantu ngele yayi moostola etaya kutha iinima yawo mbyoka ya pumbwa, oha yeyi tumbu eta yeyi fala pomashina, opo yekeyi dhengithe, yo yavulw oku futa iimaliwa yiinima yawo mbyoka.

Aantu mboka yena uunongo okuninga oombete miipilangi niiti, ohaahongomo oombete eembwanawa dhiipilangi, noombete dhika ohayedhilandithapo lela kondando yili pombanda. Naantu mbaka ohayiilikolelemo iimaliwa.

Oombaanga yaNetbank otayi lombwele aakwashigwana opo yatameke okulanda taya longitha okakalata kawo koombanga, opo ya vule okuya methigathano yiisindanene oN$5000.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongo mo iipundi mbyoka yomatyofa miipilangi taya tula ko nee iinima mbyoka yomafulafula, opo ngele omuntu ta kuutumba ko ita ehama.

Oombanga yotango yopashigwana otayi hiya aakwashigwana opo yatondokele kositola ndjoka yoNictus opo yekiilandele eshina ndoka lyokuyoga iiyaha ndyoka lyina ondando yateyelwa kongolo.

Pomahala mpoka hapu kandithwa iinima ngaashi moVenill moVenduka ohamu kala muudha ethimbo lyomutenya oshoka oshigwana ashihe ohadhi mbomboloka shiye shi koke oompumbwe dhawo.

Ombaanga yoStandard Bank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula iimaliwa. Ohayi gandja wo omakwatho ngoka ngaashi goopoloyeka dhokulanda oondhopi.

Oshimaliwa osha simanekwa kehe pamwe nongele kuna oshimaliwa nonkalamwenyo yoye otayi kala ondhigu lela, oshoka iinima oyindji ngele, opo wushi mone owu na oku longitha oshimaliwa.

Pomahala mpono hapu landithwa iipumbiwa ohapu kala pu udha, oshoka uuyuni awuhe ohawu mbomboloka wuye komahala hono wuka konge oompumbwe dhawo omutenya, yo ya shune komalukalwa gawo kuyele.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka ya simanekwa mongaashingeyi. Omatyofa ohaga adhika nee moondunda moka hamu kundilwa aayenda nenge moondunda moka hamu gondjwa. Oga simanekwa oshoka ngele to kuutumba ko oho kala wu uvite nawa, iho ehama nande kiikuutumbitho nande mombunda.

Mongashingeyi ombaanga ndjoka yoStandard Bank oye ya po nomukalo omupe to tula epandja lyopaungomba mongodhi ngoye to kala to tumine aantu oshimaliwa okuziilila kongodhi yoye.

Ombanga ndyoka yoNetbank ohayi kala nomathigathano ogendji ngaashi ethigathano ndyoka lyoku teleka okapana nomuteleki dhingi ohi sindanne oshimaliwa shoka shoondola omayovi omulongo.

Ombaanga yoNEDBANK ohayi kala nomathigathano goku kayila okathanguthangu ohapu talika ihe omusindani ngoka a thiki tango.

Ombanga ndjoka yoBank Windhoek yolwaala olutiligane otayi kwashilipaleke noku lombwela aakwashigwana kutya ohayi yakula aantu nohole notayi halele aantu ya kale yena ohole.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi tseyithile aalongithi yawo opo yakale yiigamena kuulunga wiimaliwa, yo yakale yena uunongo mokukondjitha uulunga wiimaliwa.

Opuna oositola ndhoka nkene dhilipo odhoku landitha owala oongala naantu ohayayi yaka lande oongala ndhoka momasiku gomanyanyu nenge uuna aantu yamana oosikola taya zala omanguyo.

Opena aantu mbono ya valwa yena uunongo nenge yaya koosikola dho pawungomba etaya ziko nuunongo woku honga iipilangi nomiipilangi ohaya hongomo uusikopa uuwanawa woku pungulila iinima.

Ombaanga ndjoka yo Ned Bank oye ya po nuushina mboka woku nanwa iimaliwa pondje, nokashina hoka too vulu wo oku ka longitha oku tula iimaliwa kombaanga yoye, opo wu yande omikweeyo omile meni lyombaanga.

Omatyofa oyo iipundi ya simanekwa mongashingeyi. Naantu mboka yeshi okuninga omatyofa ohayi ilikolele iimaliwa, oshoka iipundi mbyoka ohayi landwa lela nuutaafula mboka hawu ningwa nomatyofa ohawu monika nawa.

Ombaanga yoWesBank opamwe nombaanga yoFNB otayi kwashilipaleke opo wu ilandele ohauto yoye komukuli, wakuthilwa ko lela kondando.

Mostola ohamu adhika iinima oyindji, niinima mbika ohayi kala ya pakelwa shiikwatelela komaludhi ga wo, kutya oshikulya nenge oshikunwa nenge iinima ya nika iikwathewa.